Bia maa ŋmɛrila lunsi o zaŋla luŋ maa yili o nyingoli ni ka ŋmɛra ka ban ƶɛ o nyaangi maa ʒɛya lihiro ka wundi o ni ŋmɛri lunsi maa shɛm maa ka shab wora

bɛ ʒila da' kabili zuɣu ka bɛ zaa ha pili zupila silimiinsi n-nyɛ ba ka bɛ ʒiya mɔɣili gbunni ka wɔbiri kana ti nyuri kom maa bɛ chaŋmi ni bɛ ti nya wɔbiri maa biɛhigu shee ka bɛ ʒiya lihiri wɔbiri maa ka bɛ nyuri kom.

paɣa ŋo ʒimi o ʒimi kohari o niɛma o koharila baaji nima baaji maa nyɛla balibu nalibu ka naan chɛ nyingokorigu a ni yɛn zaŋ shɛli niŋ a nyingoli ni din gba pa nimaani ka namda nim yili zuɣusaa

niraba n ku piɛ taba n du zoli zo shɛŋa tankpaɣu ni ku pali nimaani ka bi ba laakum nima n zaŋ bi niɛma panpa bi zuɣu n ku pa taba n ku doli fooli haali ti du tankpaɣu maa zuɣusaa n chɛna bi korimi chɛni shɛli polo

do n ʒɛya o zuɣ' ʒɛmi ka naayi zaŋ parintɛ ti tali din zaŋ ni wuntaŋa n nɛɣisi laatila suni wuntaŋa n nindi buɣim n zaŋ pa o labitobi tu dini na yi chɛ nɛɛ nyɛŋa o kohira gba zaa tabi yaɣili tɛbuli zuɣ'

Bi ŋmɛrila lunsi ka niraba wora ka bi yɛ kaya ni taada niɛma ka wora ka bi zaaha niŋ suhupiɛlli ka wori dolisi yila nim maa

tuun baŋsim nim n ʒɛya bi ʒɛla chɛmsi nim gbuni chɛmsi shɛli din zaŋdi wuntaŋ tulim n neeri laati niŋdi ti yinsi la di gbuni ka bi ʒɛya maa ka pili pili bi zipila n zaŋli soŋsoŋ ka ʒiya lihirili

nees n kana tinkpaŋa ni o ti chibi bihi sheriti bia bihi shɛri shɛŋa din simsi ni bi chibi bihi ka bi naan zooi maa ka o kana ti ʒɛya ni o chibi ba ka bihi maa laɣasi laɣasi ʒɛya ka o kana ti ŋari ŋari bi nyee bi zaŋla nyɛ pobirisi ŋari ŋari bi nyee

Loori din gɔri chɛni katinsi n nyɛ sarati ka niraba kana ti ʒɛ n gili gilli ka di fiili nim zaaha yihi ka neen shɛli din bɛ dinni maa zaa wurim wurim do tiŋa ka niraba ʒɛnʒɛya lihiri din niŋ maa ka shab ʒɛ n ŋɔ ha maa gba lihira palli zuɣu n nyɛli

politisa nim n ʒini ni bi gbaai saawara zaŋ chɛŋ tingbani maa viɛlim zuɣu ka zabili lu bi sunsuuni ka bi kpuɣi kuɣusi n fiɛbiri taba ninkura oo tingbani zuɣulan nima ka bi kpuɣi kuɣusi fiɛbiri taba

Daani n bala ka paɣaba mini dabba zaa chɛna ka daabihi ʒiya n kohari naanzuwa kamantoosi alibarisa boraadɛ ka shab chɛna ka gbubi bi bihi ka shab ʒiya katalɛm gbunni n diri daa

do ti talini n nyɛli ka tɛbuli gba ʒɛya ka niriba ʒɛ tɛbuli nimaa zuɣ' siliminsi la bɛ ʒɛʒɛngili tɛbuli nimaa ka so za be tuni n diriba ƒɛla ka di lan nyɛŋa dori shɛŋa gba lan bɛni kusi zanza dori maani

Paɣasara ayi n biɛni bi ni kohari binwola shɛli polo binwola maa ni wotamilo biɛni ka leemu biɛni ka mongu biɛni ka Alaafee biɛni ka leemu nyaami biɛni ka kamantoosi biɛni ni naanzuwa ni alibarisa

Paɣaba ayobu n chɛna ka bi niraba anu ʒi kom ka ŋunbala maa ʒɛya n lihiri ninliha bi chɛŋmi ti siɣi kuliga n kuni bi yinsi

alɛpilɛ n ʒɛya ka doo maa ʒɛ alɛpilɛ maa sheebuna shee maa n ʒɛ nimaani ka shab ʒɛ tiŋa a yi nyɛ ban ʒɛ tiŋ maa ani nyɛ ka shab wuɣi foto nima n ŋmaari doo maa foto ka shab gba zaa ʒɛnʒɛya n wumdi o ni yɛri yɛltɔɣa shɛli maa o diribala fiila n tiɛha bi na yɛn kpɛla alikobita maa ka o wuhuriba bi ni kpɛ bi ni yɛn niŋ shɛm

Doo maa chɛnila palli zuɣu palli maa zuɣu bi koharila kpaakpa ka loori nim mini ninsal nim bɛ o nyaanga ka o chɛna ka pili zipiligu n chɛni ni o ti gari kubɛ nim maa zuɣu

Paɣa maa ʒila kuɣu zuɣu ka gbubi nashaara tiivi ka sambanni loori nim chɛna ka o ʒiya ka tii bɛ kapu ni tam teebuli maa zuɣu ka o mii ʒi kuɣu maa zuɣu ka nashaara sinii maa tam teebuli maa zuɣu

pali zuɣ n nyɛli ka saratɛ niŋ ka lori maa wurim wurim ka niriba ka ti zan zaya pali maa zuɣ ni bɛ nyɛ din niŋ maa bɔɣim kpɛriba tumtuniba gba saa zaŋ be lori na na n tɛha lori maa ni nyɛ saritɛ maa di taala bɔɣim ka be zaŋ lori na ni be ti kpɛhi bɔɣim maa

tumtumdiba ka bi zaŋ loori nima tipa nima palli shee n nyɛli ka bi ʒɛya palli maa yaɣali n zaŋ bi loori waɣala katapila nima n tumdi bi tuma ka ŋma buloku nima n soŋ soŋ ka tipa nim gba zaa tooi tankpaɣu n ʒɛ n baɣali taba tipa dibaayi

Doo maa yiɛla simaŋa nɛma o zaŋ la chinchini n shɛ kootu ka shɛ liiga ka pili zupiligu ka yɛɣi baaji ka baaji maa mini namda maa ŋmani taba ka zaŋ liiga shɛli n lan pa o bɔɣu zuɣu ka di chɛ ka nɛma maa ni.pampa taba shɛm maa ka di yɛ zaɣi viɛlli.

loori n ʒɛya ka doo du n tam loori maa zuɣu ka gbubi fiili ka paɣaba ban bɛ loori maa ni sheena n kpuɣiri bi niɛma ka shab gba zaa lahi kpɛra bi chɛnimi n kpari loori maa polo ni bi ti kpɛ ka shab gba mii kpuɣiri bi niɛma ni bi ti kpɛ

Nachimbi n ʒɛya gbiri boɣa bi gbirila boɣa maa ka bati bati mini kom yirina nimaani ka bi zaŋdi soovuya mini gbambihi bi zaŋdila soobuya maa gbira ka mali gbambihi maa kari kom maa

bɛ mɛri la nashara yili wɔɣila jiraaminsa wɔɣila ka tam di zuɣu n-lihiri bɛni zam yili maa ni yɛn be shɛm pa gbaŋ shɛli zuɣu maa bɛ lihiri li mi ni bɛ zaŋli m-mɛ yili maa viɛnyaliga ka ye bɛ tuma ni nema n-ʒeya.

Paɣa n ʒiya ka zaŋ duɣu tam kurifooti zuɣu ka zaŋ o ŋmana zali ni o duɣu bindirigu ka teebuli gba ʒɛya ka suu mini chɛriga ni parantɛ ka di tam teebuli maa zuɣu ka paɣa maa zaŋ duɣu maa tam ni o dui

Teeku gbuni ka kubɛ tihi ʒɛya ka bi niŋ mɔpili duu yari di baa ayi zali ka niŋ kuɣusi zali kaman an bɔri ni a kana ti ʒini n vuhi ka a tooyi kana ni maa ni ti ʒini n vuhi ka wumsim yi a ni.

paɣ' n.ʒɛya ka tɛbuli waɣilinli ʒɛ o tuuni ka tima tamitam tɛbuli maa zuɣ ka paɣbaayi gba zaa ʒɛya o tuuni ka o diriba ƒɛla o diribal ƒɛla zaŋ chɛŋ tima maa polo ka chɛ di kpanila o kohirila tima maa

Bihi n chɛŋ moɣali ni ni bi ti toogi kom ka bi zaaha gbubi bi boɣati nima n toori kom maa bi zaa nyɛla nachimbihi ka bi toori kom maa moɣali maa ni bi siɣila moɣali maa puuni bi siɣila kom maa ni n ti toori kom maa

Loori viɛla viɛla balibu balibu n pɛ npɛ n ʒɛya di ʒɛla Palli zuɣu ka di nyaanga ka tihi gbum luɣulikam ka alɛpilɛ ʒɛ di sunsuuni alɛpilɛ nim maa ʒɛmi ka loori nim ʒɛ di yaɣili yaɣili loori maha maha n ku nyɛ di zaaha loori piɛla biɛni ni loori ʒiɛhi

Paɣa maa chimdila waagashe ka gbubi waagashe kaha n ŋmahara ni o chimli din chim maa n pa tahapoŋ zuɣu maa o ni na yɛn chim shɛli maa o yɛn chinlimi silba maa ni silba maa ni chɛrigi bɛla dinni ka dalibihi ayi ʒɛ o sani

Paɣa n chimdi boofurooto o chimdilila pai puuni ka paɣaba ayi ʒi o sani ni bihi ata o chimdimi kahara kpam ni ka zaŋdi dari chimda

ninvuɣ' shɛba ban zaya korimi ka pɛrinsi maa kan ti ʒɛya ka wuhiriba bɛn ya kpa ahɛlipolo be yala b pɛrinsi nɛma ka ŋɔri o nyɛɛ ka zaŋ nyɛporigu pobi o nyɛɛ ka ban ʒɛya maa gba zaŋ nyɛɛ porisi pobi be nyɛɛ kana ti ʒɛya ka wuhiba bɛn yan kpa shɛli polo

niriba n laɣisi ʒɛya be mi ʒɛla ƒɔli ƒɔli kamani ƒɔli dibaata laasabu ka be zaa sa ʒɛ pobila be nyɛi ka di nyɛla be ʒɛmi ni be taɣ' tiŋa. e zaasa chɛnila shɛli polo

Niriba pam n-laɣim ʒeya soli ni ka bɛ zaaha gbubi paati tana n-zaŋ dari lonlo li n-wuɣiri li zuɣusaa ka wuɣiri bɛ nuhi n-wuɣiri li shɛba zaŋ bɛ foonima n-wuɣi li zuɣusaa ŋmahiri fotonima.

Poham n ʒɛ n kabisi n piligi niraba yinsi ka di taabo nim dondoya poham maa n kpuɣili labi labi shɛm maa sarati n niŋ maa ka bi na yɛn mali mali nimaani ka chɛ di niŋla shɛli polo kam

o zaŋ di la o baŋsim m-maandi binyɛra gbaŋ' sabinli n nyɛ ka silimin' paɣa ʒiya n-sɔŋ di o ka bɛ zaŋdi bɛ baŋsim maandi binyɛra din yɛn niŋ ka biɛhigu niŋ soochi ti sokam zaa ha nashara baŋsim.

Bia n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka o kpee ʒi o naba ni ka o pamdi o zabiri o chirigirila zabiri maa ni o pamli bia so ŋun yɛn pam o kpee maa o gba zaa zabiri pammi ka o ʒi kuɣu maa zuɣu ka o ni yɛn pa so maa mii ʒi tiŋa

foto ŋɔ maa yɛri la daadaa ti kpiimba maa mini ti yaan nima maa bɛ ni daa niŋ bin shɛŋa ka ka bɛ nyɛvuli ni ka bɛ zaŋli sɔŋ ni ti mali teeri bɛ yɛla ka zaŋ ŋa niŋ fotonima ni ni ti mali teeri bɛ ni daa be biɛh' shɛli din yɛn che ka ti ku tam ti yaan nima yɛla bɛ foto m-bala maa.

Sarati n niŋ palli ŋɔ zuɣu ka loori nim zaaha wurisi loori shɛŋa din bɛ sarati ŋɔ ni ka di zaaha wurisi ka loori nim maa koŋ chɛndi ka ʒɛya lihira ka niraba sheena ni bi ti nyɛ sarati shɛli din niŋ maa

ni karili zaɣimigu jin karili n ʒɛya ka niriba puhi jinli ka yirana dini salo maa galisim ka be zaa kuli yirina ka nyɛ ka lori nim ʒɛya ka ban kpari ƒɔtonim gba kpari ƒɔtonima

Silmiin paɣa n ʒɛya duduɣugu ni ka yɛ liiga mini jinjɛm duduɣugu shɛli ni o ni ʒɛya maa chɛriti yiliyilla zuɣusaa ka o gbubi bindirigu dira o ni diri maa ka binshɛŋa bini mali duɣuri gba zaa ʒɛ nimaani

paɣ' n ʒɛya kuɣ' zuɣ' ka gbabi bia lɛɣigu ka nɛsi gba tiŋa ni oyihi shɛriga chibi bia lɛɣigu maa ka nɛsi so gba zaa ʒɛ o nyɛŋa n lihira ka shɛbi gba zaa gbabi be bihi ʒɛya a shɛbitɛ ni nyɛ li ka be zaŋ be bihina ni be ti chibi ba ahɛritɛ

gominatɛ m di ka be.kana ti wuri gominatɛ shɛli ni di o.tani ni nyɛ li ka shɛbi gbabi kaƒɔni ka be gbabigbabiba ka yuri m.bahirana be zaa kuliba

solini n bala ka mopɛlido zaya ka bihiaayi ʒɛ nɛma be kuli ʒɛla kpankara n chɛna ka bɛ ko kawanani maani ka ŋahira ka be zaŋ dari n suŋsuŋ ka chɛchɛ tabili mopɛli domaaka be zanzaya di mokuma gbazaa

Nachimbi n bɛ boɣali ni gbira bi malila soobuya pingaasi ni taha n kari kom maa bi borila salima shee ni bi yihili tingbani maa ni. dizuɣu ka bi gbiri maa

palizuɣ' n nyɛli ka niriba ban ba mɔto nima ka shɛbi gbabi karitɛ n wuhiri so soƒɔto karipa takari maa zuɣ' ka shɛbi kpɛ n taɣ' li lorini ka shɛbi mi ba mɔto ka gbabi dari n wuhira ka so yiɣisi za mɔto maa zuɣ' ni

loori nim n piɛ tabi chɛna bi duɣuri limi ni bi nyɛ ŋun mi duɣubu gari o kpee din saha ŋun bɛ tooni bin tiba saha shɛli maa di ti yɛn paai la ŋun bɛ tooni ka tooi paagi poi ka ti ban kpalim bɛ loori maa ni maa ŋuni n mi duɣubu gari bi zaaha ŋuni n tooi duɣuri yomyoma

yisa masiya nim saɣisi zaya ka be kpabi za be tuuni ka be gba gbabi buku n karinidi wuhiriba naawuni yɛtoɣ' ka be gba gbaya be tuuni n wumidi naawuni yɛtoɣ' ka shɛba za be luɣili n wumidi naawuni yɛtoɣ'

Paɣasara ayobu n wori kaya ni taada waa kaya ni taada ŋɔ nyɛla kanbonsi kaya ka bi kana ti wori waa ka niraba laɣasi ʒɛya n lihiriba bi zaaha yɛla dimaŋ niɛma

teeku gbuni n nyɛli ka niraba bɛ teeku maa ni ka shab ʒi di gbuni kuɣusi biɛni mi ka dufɛya taɣataɣa kuɣusi maa ka niraba anahi ʒi kuɣusi maa zuɣu ka a lihi yaɣali maa zaŋ chɛŋ ha ka shab gba zaa ʒinʒi kuɣusi maa zuɣu ka n ŋɔ ha maa shab gba zaa ʒi taapooli ni

doo mini o paɣa ni o bia n-ʒiya ka doo maa ʒila kuɣu zuɣu ka paɣa maa ʒi tiŋa ka bɛ zaaha bibigi bia maa ka zaŋ beebi gbibi o gbibili bia maa ka bia maa gbibi bia beebi maa ka bɛ zaaha lara ka gbibi bia maa ʒiya

salima tumtumdibi n bala maa bi biɛla boɣali ni n gbiri bori salima mini kuriti shee bi yihirila salima maa ni bi zaŋ chɛŋ ti kohi bi zaŋ wota hools ni soobuya ni gbambihi n bɛ bini maa ni yihiri kom maa

Paɣaba n ʒi daani n kohari tuya balibu balibu bi shab kohari tu ʒiɛhi ka shab kohari tu vakaɣali ka bi shab maandi tuya maa bi yihirilila di waɣu maa ni bi yihiri limi n niŋdi binni ni bi kohi

Doo maa ʒimi ka bi zaŋ chinchini n pa o nyingoli zuɣu ka doo maa zaŋdi Anashaara mashina n chɛri o zuɣu wonzam n nyɛ o ka o chɛri o zabiri o chɛla o zabiri maa zaa o chɛlila kolikoli ŋun chɛri maa pilila zipiligu ka foto tabiya zuɣusaa

paɣ' ba n bɔɣi bɔɣi be bihi n ʒɛya tɛbuli gbani ka doɣitɛ mini nɛsinim zaya ka me yɛba bulu bihi gban behi ashɛbotɛni gban bihi n gbabi be bihi ni be ti lihiba nihi maa daalɛƒɛɛ tɛbiba ka be zaŋ ba

paɣisaribila maa chanimi o chani maa o ʒila tahili chani ni o ʒi kaaya ka shɛba gba zaa be o tooni ka o tuhiri shɛba soli ka shɛba chana ka shɛba labirina ka bɛ be palli maa zuɣu palli maa zuɣu loori kani

kom n bɛ yiya sunsuuni ka yiya maa a yi lihi di yaɣali n ŋo ziliji biɛla dinni ka naan chɛ ka jiŋli gba zaa biɛni ka yiya maa nyɛ jiranbiisa nima ka bi zaŋ ŋarim jima n taɣali taɣali taɣali kom maa ni ka di ku piɛ dinni halli ti yi di bahagu

Paɣa maa ʒila daani n kohari chinchina balibu balibu o kohari chinchini maŋa paɣa chinchina konbonsi chinchina ni dagbambi chinchina zaaha biɛni

bi laɣammi du tam alikobta kurili zuɣu ka gbubi paati chinchini ka zaŋ marafa titali n kpa zuɣusaa ka bi zaaha ku tamtamya dizuɣu ni bi ŋmɛ marafa maa

Paɣaba maa ʒɛla teeku gbuni teeku maa gbuni ka ŋarim biɛni ka bi deegi zaham zaham maha n nyɛli bi na ku yihilila teeku maa ni ni bi zaŋ chɛŋ ti kohi ka bi zaaha deei niŋ bi gbambihi ni

tuun baŋsim nim n ʒɛnʒɛya ka yɛrigi chɛmsi parantɛ nima n soŋ soŋ tiŋa laa chɛmsi maa nyɛla chɛmsi shɛli din zaŋdi wuntaŋ tulim n neeri furila a yɛn zaŋmi pa a yiŋ zuɣusaa ka di neegi furila n niŋ a yiŋ maa ni ka bi zaŋli panpa ka ʒɛ dikpuni

kom n doya ka a lihi kom maa yaɣali ka bin waɣanli zaɣ piɛlli ka di ʒɛya bi mɛlimi kamani yili ka di ku nyɛ lahaʒibisi yilu ka kubɛ tihi ʒɛya kubɛ tia waɣala waɣala ka naan chɛ biriji gba zaa biɛni ni mori

loori ŋo maa bi mallimi kariti taba kamani yi ni yɛn kari taba n baŋ ŋun mi duɣubu gari o kpee lala loori n bala maa ka di ʒɛ foto maa ni ka shab ʒɛnʒɛ di nyaanga n lihirili

Paɣaba ata n bɛ foto ŋɔ ni ka bi yino gbubi katalɛm ka kpabi bia ka niraba ayi maa kpabi bia ka bi chɛna ka tuhu doo soli ka doo maa gba zaa ʒi niɛma ka kuna paɣaba maa puuni yinga ʒila gbambila ka di mali liŋa ka ŋunbala maa gba zaa ʒi kpalaŋa

palli zuɣu n-nyɛ li ka sarati niŋ ka shikuru bihi ayi zaya ka do' so za nimaani ka moto beni ka cheche beni moto bara maa n-ŋme cheche bara ŋɔ ka cheche bara maa lana kana nti bibigi o gbuba ka doo zaya ŋmaari ba fotonima.

Bi ʒila kootu ni nangban kpeeni n niŋ ka bi zaŋ yɛltɔɣa maa paayi kootu ni ni bi ti waligi ba ka bi ʒi kootu maa ni ka doo maa ʒɛya ka polinsi ʒi nyaanga maa ni o wuhi din tu kamaata ka baŋ yɛltɔɣa maa ni yɛn chaŋ shɛm ka yɛli ba ŋun mali yalimaŋli ni ŋun ka yalimaŋli.

O mondi la banku ka duɣu tam daangi ni ka o zaŋ dari n niŋ ka zi kuɣu zuɣu ka mondi banku maa ka bihi gariti ka lihiri o ka paɣa so mi gba zaa zi o yɛanga ka bia shɛba gba zaa zi varanda ni .

ninvuɣu gabliŋ n ku laɣasi ʒɛya ka bi gbubi bi ya chinchina n wuɣiri zuɣusaa ka pirinsi nim kana ti taɣariba bi niŋla taawaayɛ hali ti bori ni bi kpɛ polinsi maa ni ka bi yina ti taɣariba n labisiri nyaanga

Paɣa maa ʒila niɛma n kohara o koharila birashi nima din pahari namda nima ka naan chɛ kpa shɛŋa a ni yɛn zaŋ so n neegi a namda sabinli ka a pirili ka di nyɛlisiri piu piu

pali n bala maa ka lorinim garitɛ pali maa zuɣ' ka pali maa yaɣili ka niriba kuli moɣ' ni maani ka pɛrinsi maa kana ka polin paɣ' maa kana n yɛ yara niriba maa ni be mali zani ka chɛ lori nim maa din yan chɛ ka saritɛ nim be niŋ

Bihi maa yɛla bi kaya niɛma ka piri bi kaya namda n ʒi binshɛŋa bi ni tiba n dolisi palli ni bi di bi chuɣuri

paɣ' maa kpa yaayari n pa kpaŋa zuɣ' n kohira ka do maa mini paɣ' so ka ni be ti da o kpabila o bia ka ʒɛya zuɣ' saa kohira ka be kana ni be ti da ka tɛritɛ bɛn bori shɛli ko o lihiri ni o yɛhili tiba ka do maa puni pɛɛ nɛma maa shɛli n pa o buɣ' zuɣ'

Bi zaŋdila loori nima n gbiri boɣa ni bi yihi salima ni kuri shɛŋa din mali dariza kom maa ni bi yɛn yihilimi salima maa mini binyɛra maa n kohali ka nyɛ laɣari

Tumtumdiba n ʒɛya boɣali ni n gbiri n bori salima mini kuriti shee ka zaŋ bi maʒina m niŋ ka di kari kom maa ka wuhiriba kuriti maa ni bɛ shɛli polo ka bi gbingbi boɣa soŋ

Dabba ata n ʒɛya ka gbubi pai dibaayi n lihiri di puuni ka bi niraba ayi gbubili ka bi kpaari kom niŋdi dinbala maa puuni ka yino pili zipiligu ka nimaani tihi gilili

Nashaara baanjira n bala maa baanjira maa nyɛla zaɣ piɛlli ka di shɛli polo kam ku viɛla kasi kasi ka bi niŋ di shɛli polo kam zaɣ piɛlli a yi yɛn ʒinimi n damgi ka yoogi kom bahali

ni yɛrigirila tandi n soŋdi palli zuɣu bi yɛn malila palli lɛbira tumtumdiba n bala maa ka bi yɛrigirili n soŋdi palli maa zuɣu bi zaŋla reeki nim n yɛrigirili

Kambɔnnanima n-ʒiya takalɛm gbunni takalɛm diba anahi m-be din ni ka naa maa ʒiya ni o kpambaliba ka bɛ zaŋ chinchini gɔbigɔbi bɛ maŋa